Ame aɖe ƒe asi dzé abe Yevu ene. Enɔ tii nom, enɔ kɔfi nom le kɔpo vi aɖe me. Agba kple keeki hã nɔ ekɔme. Agbalẽ kple gawo kaka ɖe kplɔ̃ dzi. Nane hã le kplɔ̃ dzi ɛɛ egbewo to ɖe eme.

Yameʋu dze ƒe aɖe nye ya. Amewo nɔ yameʋua gbɔ abe ɖewo ɖi le yameʋua me ene. Kpovitɔwo nɔ wò axa dzi eye wò nɔ wo ŋuti dzɔm henɔ lalam be woga yi teƒe bubu

Ame aɖewo tse le nutata ya me, wotra ama eye wodo awu abe kɔnu aɖe wɔm wole ene, ŋutsu woame etɔ̃ nɔ ŋgɔ ɖeka lé nane le asi, nyɔnu aɖewo hã tɔ le egbɔ hafi ame bubuwo le adzɔge na wo.

Amewo le dome nane kum abe sika ene, wo sugbɔ ye woƒe nunɔla hã le afi aɖe le wo kpɔm. Wo dɔ wɔm kple pane kple sofi kple nanewo, etsi ha le wo gbɔ wo kukum.

Ɖevi aɖewo dze le tata me. Wonɔ kɔ ɖim nɔ eka dzom. Ame aɖewo le ka ɖe asi, ame aɖewo nɔ dzom. Ati aɖe nɔ adzɔge na wo eye exɔ aɖe nɔ adzɔge abe suku paki ene.

Teƒe ya dze abe kɔmputasrɔ̃ƒe ene. Kɔmputa nɔ ŋkume na ame hatsotso aɖe wonɔ nu srɔ̃m le xɔ aɖe me. Ame ɖeka nɔ atsitre nɔ nya gblɔm na wo. Wo katã wonɔ to ɖom.

Teƒe ya dze abe anyigba ɖe wòŋuŋu le afi yae ne, ye exɔwo mumum, tractɔwo pack ɖe afi ma, ame aɖewo fɔ wpoƒe xɔmenuwo do goe, ŋutsu kple nyɔnuwo nɔ xɔme nuwo dzi nɔ nuteƒe kpɔm.

Ete ya dzedzem fia fia nɔnɔme yi ke tsagbekɔ alo kɔltsra ɖulawo wodzra ɖo ye wole modzaka ɖem na amewo. Wonɔ akpanya me ye wodo awu ɖe dziƒo. Ama ɖewo nɔ megbea nɔ wokpɔm.

Teƒe ya dze abe nudzraƒe ene. Nu yiwo ke wowɔ kple asinu, bagiwo, kɔmenuwo, togɛwo kple tɔwo nɔ kplɔ̃ dzi. Ame aɖe nɔ agba gbɔ. Ame bubuwo nɔ tsitre le adzɔge. Nu bubuwo hã nɔ kplɔ̃ dzi na wo.s

Takoƒe ye ya, ŋutsu aɖe nɔ anyi eye wotsɔ avɔ tso kɔme nɛ eye evelia le ta kom nɛ, ahuhɔe le ŋkume nɛ eye nutata aɖe le dziƒo fani kple etɔwo le xɔme, xɔ me dze abne takoƒe ene.

Eya tsɛ ɖe fia be xɔtulawo le woƒe awuwo me ʋe woƒe kukuwo do woƒe afɔkpa vavã ma wo, wonɔ xɔ tum tsikãŋ. Wokɔ gakpo ɖo ɖe kpe aɖewo dzi ye woganɔ dɔ wɔm.

Ame aɖewo ƒoƒu abe ƒome aɖee yi teƒe aɖee yina nuɖuƒe ene. Woyi ye ame ɖeka yi nye meti ke le dɔwɔm le teƒe va be yeabiawo be nu ka ɖu ge woala, nu vovovowo le teƒe, nu memewo kple nuɖuɖuwo katã eɖewo nɔ glasi me eɖewo le kplɔ dzi.

Ekelɔŋu eve kple ekekuŋu ɖekae ya dzidzem le kaka me. Eke lɔŋu ɖeka ya yɔ le dzodzom. Ekekuŋu nɔ eke lɔm nɔ kɔkɔm ɖe ekekuŋu ɖeka me.